Issi puulla naagoyo keettaa giddon dumma dumma puulla miishshati diyaageti beettosona, ha puullaa miishatti diyagettunkka dumma dumma asay puullattidi diyaage beettes. Ha sohuwaan de'iyaa asay aapun asa malatti?

Issi jagiira keettay woykko beni wode keexxeti uttidaagee dee'ees. Ha jagiiea keettan daro dumma dummanne cora asay de'iyaagee beetees. Hagee jagiira keettay asay daanawunne duussawu maadiyaabaa.

Issi katta keettappe kare baggaara de'iyaagan keettatanne kattaa yaagiyaagan etayyo de'iyaa hanota woykko eta eeshshaa woykko etayyo de'iyaabata haasayanawu maaddees. Gidikkonne ha keettaa keexxeta xeelliyoode ayba malati?

Issi wogga mittayi ayfidinne dumma dumma mittaa qommotun qonccidi woykko ayfana danddayees. Ha ayfee ayfidaagee dumma dumma ataakiltteetu qommota woykko ayfeta immes. Ha ayfetikka asayi maanawunne dummabaassi go'ettanawu maaddiyabata.

Issi qorqqoruwan keexettida keettayi wodiyanne puulaa malatidi ha wodiya malatidi keehippe lo'idi keexetti uttidaagee de'es. Hagaa keettaa keexettayikka hagaa wodiya malatidi keexettidoogee a dummayiyabaappe issuwa.

Wolaytta wogaan dumma dumma kushe hiillatuninne wogaa malattidi oosettidabata xeeliyode keehippe puulattidinne lo'i uttiddossona. Ha sohuwan de'iya kushe hiillatn oosetidabatuppe amaridaageeta odana danddayeeti?

Issi shuchcha keettan woyikko gimbbiyan keexettida keettay hagaa wodiyanne zammaana malatidi keexettidaagee beettes. Keettayikka qassi asay daana mala gi'yaba giidi qaaqqana danddayettees.

Issi ogiya gidididee dumma dummabaani asay issippe shiiqidi oottana danddayiyo ooso ggeetettidi erettees. Haykka qassi issippe asay shiiqidi oottidi de'iyo oosuwa hagaattan giidi qonccissana danddayettees.

Issi ooso keettaa giddon dumma dumma erettidi kaalettiya aawati de'oosona. Ha erettidi kaalettiya aawati sinttaara uttidi asaa sinttaara kaalettoosona yaagiyogaa. Ha erettidi kaalettiya aawatu oosoyikka dumma dummabaan qonccana danddayes.

Asay baagaa wogaan gidide dumma dummaba go'ettidi baayo ba eriyo eratetta woykko beni ba aawatuppe ekkiddogaa gidide ha'i bawu eriddo eraa go"ettidi issibaa medhiyoogaa getettidi erettees.

Asay yaanne haanne baanaayo woykko issisaappe issisaa yabaginnenne habagi yaanne haa baaanayp go'ettiyobati doososna. Hageetikka qassi asaa elle gatanaayo, maadosona woykko go'oosona.

Issi keettaa giddon so miishshati woyikko buqurati de'iyageeta xeelliyode xeellada aggoppa aggoppa ges. Ha son de'iya so miishshatuppe amaridaageeta woyikko issi issibata qonccissanawu danddayeeti?

Issi suyqqiya giddon dumma dumma maashineri de'iyaageta be'iyoode keehippe lo"oosona. Ha maashineti kaqetti uttido goda meraykka I woykko tiyyeti uttido keettaa meray aybba malaati?

Issi bullachchaa gididee miraqqay kiyoode asay woykko baayoo puullattidi kiyanawu koyyiyoo saatiyaan asay ba bollaan puulaa guujjanawu go"ettiyoobata geetettidi shaahetanwu danddayoosona.

Issi gimbbiyan keexettida keettay woykko shuchchan keexettida keettaa xeelliyode hagaa wodiyanne zammaana malatidi keexettidaagee beettees. Ha wodiyan keexettida keettaykka dumma dumma eti go'aa puulayanawu bawu go'ettidoogaara shiiqidi xeelliyode keehippe malaalees.

Issi gadiya giddon mokki uttida mitaa ayfeti diyageeti bettoosona. Ha mittaa ayfetuppe giddoppekka ataakkiltteti dumma dummabati mokkidaageeti de'oosona. Ha sohuwan de'iya mittaa ayfeta xeeliyode ayba malatiyona?

issi suyqqiya bollan gelin dumma dummasan asay eribeenabaa woykko asay aqiidi biron shiiqiyaba gidiyaba gididi dumma dumma asayyo de'obaa woykko errissiyoobaa giidi shaakana danddayetees.

Issi ushsha keettaa giddon dumma dumma ushshay de'iyagee beettees. Ha ushsha keettaa giddon dumma dumma ushshay diyagaappe sintta baggaara qassi cora asay diyagee beettees. Ha eti uyiiddi de'iyo ushshaa sunttay aybaa geetettidi erettii?

Asaa naati luxanaayyonne eraa demmanaayyo go'ettiyobati dumma dumma maxaafati de'oosona. Ha maxaafati immiyo go'aykka asaa naati eraa demmana mala luxidi go'ettanaayyo keehippe maaddoosona.

Issi sohuwan uttida naati yelaga naati de"iyaageeti erissuwaa erissiiddi de'oosona. Ha eti erissiyosan dumma dumma asaayo qonccissanawu eti giigissi wottidobati de'oosona. Ha eti asaayoo qonccissanawu giigissi wottidobati aybee aybee?

Issi heeraa giddon de'iyaa asaa gidide dumma dumma sohuwappe shiiqidi dumma dummabawu asay shiiqiyo sohuwan hagaatuwan giidi xeesana danddayettees. Hagaattuwan giidi qonccissiyogee qassi dumma dumma dere asaynne so asay shiiqana danddayees giyoogaa.

Dere asayinne so asay issippe shiiqi uttiidosona. Ha sohuwan beettida so asayinne dere asaa coratettaa xeelliyode attuma asaa qoodayin e macca asaaqoodaa xeelliyode aappuna malatiyona?

Issi osso kettanni gididde duma osso kettani issi woyko issi bittappe woyko hara bittani de'iddi asay issoy isuwara madetenanni ixiyowode duma duma asay phalqetta qopaa shishiyodee hagatonni gidi qonccisanawu dandayettes.

Issi goshsha gadiyan giddon goyetti uttidaagee de'iyagaappe guyye baggaara cora asati eqqidaageeti ha goshsha gadiya bollan zeriyageeti beettoosona. Ha eti zeriiddi de'iyogee ayiba geetettidi erettii?

Issi deriya huuphiya bollan sonne kare medoossati de'iyageeti beettoosona. Ha medoossati de'iyageetikka qassi maataa miiddi de'iyageetinne etappe guyye baggaara eta naagiiddi de'iya woykko heemmiiddi de'iya issi aaway de'iyagee beettees.

Hagaa ushshaa xeelliyoode Wolaytta wogan oosettida ushshaa malatees. Hagaa ushshakka qassi eti tigi uttido eqqakka xeeliyooode wolaytta wogaa naagidaaga gidishin haga ushshaa sunttaa aybbaa giyo?

Cora yelaga naati de'iyaageeti yettaa yexxidi de'iyaageettinne duriidi de'iyaagetti beettoosona. Ha yelaga naati yexxiidi de'iyo yeettay wolaytta woikko wolaytattuwan kiyida yeetaa gidishin eti yexxidi diyaageetti beettoosona.

Dumma dumma qalammiyanne meraanne oyqqi uttida bandiray de'iyagee beettees. Ha banddiray de'iyageekka qasi issi biittaa oonatettaa woykko ayoo de'iya hanottaa aagaa dumma dummabaa qonccisiyaagee banddiraa geetettidi xeesettees.

Issi keettaa giddon dumma dummabati sooni asay baayo go"ettanayo maadetiyobati de'oosona. Hageetuppekka qassi amaridaageeti distteti saynetinne woykko niikeeleti haattaa uyanawu dumma dummabati de'oosona.

Issi goshshaa gadiya giddon dumma dumma mitattinne mittaa ayfeti woykko ataakkiltteti beettoosona. Ha goyeti uttida gadiya giddon dumma dumma mokkida ataakkilteti diyageeti ayba mittaa ayfeta gettettidi erettiyona?

Issi biittaa gidin leemisuwaasi woykko toophphiyaa bana erissiyaagaa gididee woykko wollaytti banatettaa qonccisiyaagaa dumma dumma meraani dumma dumma qoottan meel"idi bantettaa qonccisiyaaga issi biittaa onatettaa qonccisiyaagaa getettidi erettees.

Issi suyiqiya giddon woyikko zal"ettiya koskke giddooni asay baagaa shammanawu woyikko bayizzanawu dandayiyoobaa gidishin dumma dummabaa oottanaayyo go"iyaagaa woyikko xawula keettaaninne dumma dumma parniichere keettaan go"ettiyoogaa gidiri shaakettanawu dandayetes.

Issi puulaa naagiyo keetta giddon dumma dumma puula miishshati kaqqettidi uttidaageeti beettooosona. Ha puula miishshatikka qassi dumma dumma etaw qotaynne eeshshay diyoogeeta gidishin, ha puulaa miishshati aybba aybaa getettiyoona?

Issi heeraa giddon gididee dumma dumma ooso keettaanka gidiko dumma dumma asay shiiqidagee woykko issippe coorattidi de'iyoosay hagaan beettiyaa asaadan gididi erettees. Hageekka qassi dumma dumma asay dumma dummaba toobbanassi maaddees.

issi gadiya giddon gidide dumma dumma sohuwa mokkana danddayiyaaba gidishin hegeekka beni asay ha'i gidikkoka haakime keettaa beenan dishin dumma dumma meretidaaba gidide, kiyyidaba gidikkoka baaga ogiyaa go''ettidi asassi masuntta gidin dumma dummaba pattana danddayiyaaba.

Issi ushsha keettaa giddon dumma dumma asatinne dumma dumma ushshati diyaageeti beettoosona. Ha sohuwan ushshaa uyiiddi de"iyaa asaa qooday aappunee woyikko eti uyiiddi de"iyoo ushshat aybaa geetettii?

Issi tukke keettay de'iyagaa giddon dumma dumma woyikko cora say uttidaagee tukkiya uyiiddinne kattaa miiddi diyageeti beettoosona. Ha sohuwan uttida tukkiya uyiiddi de'iya asaa qooday aappunee?

Issi asphaltiya oggiya bollan oosetiidi de'iya baaso oosoy beetees. Ha oosuwa ootiidi de'iya yelaga naatinne cora naati de'iyaageeti beetoososna. Ha naati woykko ha sohuwan beetida asaa qooay aapunee?

Issi luxetta keettaa giddon banddirayi de'iyagaa pude kaqqiiddi de'iya na'ayi beettes. Ha kaqettiiddi de'iya banddirawukka dumma dumma merayi de'ishin ha banddiraa bollan de'iya malaatayi aybaa malati?